Meeshani waa iskuul waxaa yaalo miisas iyo kuraas waxaa fadhiyo labo wiil miis ayaa horyaalo buugaag ayey wataan mid shaati cadaan ah buu xiran yahay midna shaati iyo funaanad

Meeshaan waa meel dhismo ka socoto waxaa lawareejiyay shamiito waxaa dhexda ogajiro carro gaduudan.